Uuna omuntu toyi koshilongo oshikwawo okuza koshilongo shoka wakala. Owapumbwa oku shendja iimaliwa mbyoka toyi nayo opo wu pewe iimaliwa mbyoka hayi longo moshilongo shoka wu uka wuvule oku landa oompumbwe dhoye moshilongo shoka.

Kehe omuntu monkalamwenyo ye okwa pumbwa iimaliwa, oshoka ohayi vulu oku longithwa momikalo dha yooloka. Ohatu vulu oku yi longitha mokulanda oombindja ndhoka ha tu zala opo tu ikeelele kuutalala.

Iimaliwa oya pumbiwa kukehe gumwe monkalamwenyo ye oshoka ohayi vulu okulanda oompumbwe odhindji kukehe gumwe ngaashi okulanda iikulya opo omuntu alye ye akale ena uukolele nenge okulanda iikutu.

Opuna oositola dha yooloka dhoka hadhi totwa kaantu opo ya mone iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo ngaashi iikulya nenge iikutu opo kaya lokwe komvula nenge kaa yase uutalala. Oha vulu oku landitha iitafula nenge iipundi mbyoka hayi vulu oku kala ya ningwa miilapi nenge yaningwa miiti.

Aantu oyendji nelalakano lyoku ninga iimaliwa. Ohaya toto oongeshefa dha yooloka, ngashi dhoku landitha iinima mbyoka aantu ya pumbwa. Ohay vulu oku landitha oondjato nenge oongaku dhoka hadhi kala dhimwe oondudhe dho dhimwe oontokele.

Monena kehe gumwe okwa pumbwa oshimaliwa . Ogo omukalo gumwe guuhupilo kombanda yevi . Ano unene ngele kuna oshimaliwa onkalo yoye yuuhupilo kombanda yevi otayi kala yeku dhigupalela shinene noonkondo nayi.

Iimaliwa ohatu vulu oku yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda oombindja ndhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge okulanda iikulya mbyoka hayi tu kaleke nuukolele.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iinima ya yooloka okuza miiti. Ohaya vulu okuhonga iitafula hoka hatu vulu okutendeka uuyaha wetu uuna tatu li nenge iipundi hoka hatu vulu okukala omutumba.

Aantu ya yooloka, opo yavule okumona Iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo, ngaashi iikulya, ohaya vulu okutota oongeshefa dha yooloka, ngaashi dhokulanditha oohema, ndhoka hadhi kala dhina omalwaala ga yooloka, dhimwe oombulawu, dhimwe ohadhi kala oontiligane.

Iimaliwa ohatu yi longitha momikalo dha yooloka, moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu oku landa iikulya mbyoka hatu li opo tukale nuukolele, nenge oku landa oombindja dhoka hatu vulu oku zala, opo twiikelele koonyala.

Iimaliwa oha yi longithwa moonkalamwenyo dhaantu kehe esiku. Oha yi vulu oku landa iikulya, mbyoka aantu haa vulu oku lya, opo ya kaleke po uukolele wawo, nenge oku landa iikutu, opo aantu ya vule oku ikelela kuutalala.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu okuyi longitha oku landa oombindja dhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge oku landa iikulya mbyoka hayi tu kaleke nuukolele.

Iipundi hoka aantu hakatumba una taya kundathana nokuume yayo nenge yena shoka tayalongo ohayi vulu okukala yaningwa milapi niitafula hoka aantu havulu oku teteka iikulya yawo una tayali ohayi vulu okukala yahongwa mipilangi.

Mongashingeyi opu na iipundi mbyoka iiwanawa ya ningwa miilapi, yo ohayi kala momalwaala ga yooloka, opu na mbyoka ha yi kala iiluudhe naambyoka iitokele

Aantu yayoloka oha vulu oku tota oongeshefa dhayoloka opo ya vule oku mona iiyemo yoku landa oompumbwe dhawo. Yamwe ohaa landitha oombiga dhoka aantu haya ya lande opo yaka telekele mo.

Aantu nelalakano lyoku mona iimaliwa opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngashi iikulya, iikunwa nenge iikutu. Ohaya vulu oku tota oongeshefa ngashi dhoku landitha iikutu, uundjato, omapaya nenge oongaku dha yooloka.

Iimaliwa ohatu yi longitha momikalo dha yooloka momukalo dhetu dha kehe esiku .Ohatu vulu okuyi longitha okulanda iikulya mbyoka hatuli opo tu kale tuna uukolele.

Iimaliwa oya pumbiwa kukehe gumwe monkalamwenyo ye oshoka ohatu yilongitha okulanda oompumbwe odhindji ngaashi iikulya mbyoka hatu li opo tukale tuna uukolele nenge oombindja.

Opuna aantu mboka ye na uunongo oku honga iinima ya yooloka okuza momiti. Ohaya vulu oku honga mo iipundi hoka ha ku vulu oku kuutumbwa uuna to kundathana nookuume koye nenge wu na shoka to longo.

Iimaliwa ohatu vulu okuyilongitha momikalo dhayooloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu okuyi longitha okulanda oombindja dhoka hadhi tukelele kuutalala nenge okulanda iikulya mbyoka hayi tukaleke nuukolele.

Mongaashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa yokulanda oompumbwe dhe dha kehe esiku, onkene aantu oyendji ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi uundjato, omapaya nenge oombindja.

Opuna aantu mboka yena uunongo ngaashi woku honga iipundi mbyoka hayi vulu okuhongwa miiti moka omuntu ha vulu oku kaatumba koshipundi huka uuna haa a vulwa nenge ena shoka talongo.

Iimaliwa ohatu vulu okwiilongitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu okuyi longitha oku landa oompumbwe dhetu ngaashi iikulya opo tu vule oku kala nuukolele nenge oku landa oombindja opo tu iikelele kuutalala.

Kehe omuntu mongashingeyi okwa pumbwa iimaliwa yokulanda oopumbwe dhe dha kehe esiku. Onkee aantu yamwe oha ya toto po oositola dhawo moka haya landitha iinima ya yooloka, yo ya mone mo iiyemo.

Mongashingeyi okwa totwa uushina wa yooloka, mboka hawu kwathele aantu moonkalamwenyo dha kehe esiku. Opuna okashina hoka haka vulu oku yalula iimaliwa, omuntu oho tulamo iimaliwa yoye yo tayi yalulwa kokashina haka.

Iimaliwa ohayi longithwa komuntu kehe esiku oku landa oompumbwe dhe ngaashi oothewa nenge iikulya yokulya nemge oku futa osikola nenge iipangelo uuna omuntu u uvite nayi.

Opuna aantu mboka yena uunongo ngaashi woku honga iinima ya yooloka okuza miiti. Opuna mboka haya hongo iitaafula hoka aantu haya vulu oku tenteka uuyaha wawo ngele taya li nenge okuhonga iipundi.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu dhakehe esiku. Ohatu vulu oku landa oombindja dhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge oku landa iikulya mbyoka hayi tu kaleke nuukolele.

Aantu nelalakano lyoku ninga iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dhakehe siku. Dhoku landa oothewa nenge iikutu. Oha vulu oku tota oongeshefa dhayoloka ngaashi ndjoka yoku landitha iikulya nenge iikunwa.

Aantu nelalakano lyokumona iisimpo yokwiikwathela kehe esiku, ohaya vulu okutota oongeshefa dhayooloka ngaashi okulanditha oongaku, dhoka hadhi kala dhimwe oonduudhe, dho dhimwe oontokele.

Iimaliwa ohayi longithwa monikalo dha yooloka, ohayi vulu okulongithwa okufuta oosikola dhaanona, opo ya vule okuhwepopaleka oonkalamwenyo dhawo, nenge okulanda iikulya opo aantu ya lye. Yo ohayi vulu nokulongithwa okulanda iikutu opo aantu ya ikelele kuutalala nenge komvula.

Iimaliwa ohayi vulu okulongitha momikalo dhayooloka moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi vulu okulongithwa okulanda oombindja dhoka hatu zala opo twiikelela kuutala nenge yilande iikulya mbyoka hatu li.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhaantu, ngaashi oku futa oosikola opo aantu ya vule oku hwepopaleka oonkalamwenyo dhawo, oku landa iikulya yo ohayi vulu noku landa iikunwa.

Iimaliwa ohayi longithwa moonkalamwenyo dhaantu, okulanda iikulya nenge oku landa iikutu mbyoka aantu haya vulu oku zala opo yi ikelele kuutalala, nenge komvula, yo ohayi vulu wo nokufuta oosikola.

Opena aantu mboka yena uunongo wokuhonga iinima yayooloka okuza miiti. Ohaya vulu okuhongamo iitaafula mbyoka hatu vulu okutentekako uuyasha wetu uuna tatu li nenge iipundi hoka tatu vulu okukutumba uuna aantu ayvulwa.

Iimaliwa ohayi longithwa komuntu kehe mesiku lye lyakehe esiku. Ohayi vulu okulanda iikulya mbyoka hayi vulu okutunga omalutu gaantu nenge okulanda iikutu mbyoka hayi vulu oku kelela aantu kuutalala nenge komvula.

Iimliwa ohatuyi longitha momikalo dha yooloka monkala mwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu okuyi longitha okulanda iikulya opo twi kaleke nuukolele nenge okulanda oombindja dhoka hatu zala.

Aantu ya yooloka oyena uunongo wa yooloka opuna mboka haya vulu oku honga iinima ngaashi iipundi mbyoka aantu haya vulu oku kuutumba uuna taya li nenge taya kundathana nenge mboka haya vulu oku honga iitaafula hoka aantu haya vulu oku tenteka iinima yawo.

Aantu ya yooloka oye na uunongo wa yooloka. Opu na mboka ye na uunongo wokuhonga iinima okuza miiti. Ohaya vulu okuhonga mo iitaafula nenge iipundi mbyoka hayi ya yi landwe yo ya mone mo iiyemo.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iinima okuza miiti, ohaya vulu okuhongamo iitafula hoka aantu haya vulu okutenteka omambo. Uuna aantu taya lesha nenge taya shanga, nenge okuhonga iipundi.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka kaantu moonkalamwenyo dhawo. Ohayi vulu oku landa iikulya mbyoka hayi liwa kaantu, opo ya vule oku kala nuukolele nenge oku landa iikutu mbyoka hayi keelele aantu kuutalala.

Uuna omuntu to yi koshilongo oshikwawo haa ko wa kala, owa pumbwa oku shendja iimaliwa yoye moshilongo shoka wu uka opo wu vule oku longitha oshimaliwa shoka oku landa oompumbwe dhoye ndhoka to ka pumbwa uuna wu li moshilongo shoka.

Uuna omuntu a vulwa ,ta kundathana nookuume ke nenge e na shoka ta longo, oha vulu okukuutumba koshipundi. Iipundi mbino ohayi kala yi na omalwaalwa ga yooloka. Opu na mbyoka hayi kala iiludhe, opu na mbyoka hayi kala iitokele.

Mongaashingeyi kehe gumwe okwa pumbwa iimaliwa . Aantu oha ye yapo nomikalo dha yooloka ndhoka haya vulu oku longitha opo ya mone iimaliwa. Opuna mboka haya toto oongeshefa dhoku landitha iinima ngaashi iitaafula, oombete nenge iipundi.

Iilongo yayoloka oyina iimaliwa yayoloka , ngele toyi koshilongo oshikwawo owapumbwa oku pingakanitha oshimaliwa shoye shoka wazi nasho koshilongo shimwe opo wuvule okupewa iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo shoka toyi.

Iimaliwa ohatu yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu. Ohayi vulu okulanda iikulya, opo tu kale tu na uukolele nenge okulanda iikutu mbyoka hatu vulu okuzala tu ikelele kuutalala.

Kehe omuntu mongashingeyi okwa pumbwa iimaliwa opo a vule okulanda oompumbwe dhe dha kehe esiku. Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha okulanda oombindja ndhoka hatu zala, opo tu ikelele kuutalala.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ngaashi oku landa iikulya opo tu kale tu na uundjolowele, oku landa iikutu mbyoka hayi tu keelele kuutalala.

Aantu ya yooloka nelalakano lyoku ninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ohaya vulu oku eta po oositola dhokulanditha iipumbiwa yaantu ngaashi oku landitha iikulya, iikutu, iikunwa.

Megumbo kehe ohamu adhika ehala ndyoka hali ithanwa elugo nenge okombitha, moka hamu kala muna esiga, hoka aantu haya vulu oku telekela, mo ohamu adhika iinima ngaashi uuhalasha nuukopi.

Iimaliwa ohayi longithwa komuntu kehe monkalamwenyo ye ya kehe esiku. Ohayi vulu okulanda iikulya mbyoka aantu haya li ya kale nuukolele yo ohayi vulu okulanda iikutu mbyono aantu haya zala yi igamrne kuutalala nenge komvula.

Iimaliwa oha tuvulu okwii longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu. Oha tuvulu okwii longitha okulanda oompumbwe dhetu ngaashi iikulya nenge oku landa iikutu nzoka hatu vulu okuzala.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka monkaalamwenyo ohaya vulu okudhilongitha momikalo dha yooloka okufuta oosikola opo ya vule okuhwepopaleka oonkalamwenyo dhawo nenge okulanda iikulya niikutu opo ya vule okuzala .

Iipundi hoka aantu haa vulu oku kala omutumba uuna taa kundathana nokuume, taali nenge yena shoka taa longo ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi, nenge okukala ya hongwa miiti kaantu mboka haya hongo.

Mongaashingeyi opu na iipundi ya yooloka, hoka aantu haya vulu okukuutumba uuna taya kundathana, taya li nenge ye na shoka taya longo. Iipundi mbino ohayi vulu okukala ya ningwa miinima ya yooloka ngaashi miiti nenge miilapi, yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka.

Aantu yayoloka oyena uunongo wa yooloka mboka hawu vulu oku longithwa opo ya vule oku monamo iisimpo. Opuna mboka haya vulu oku honga iitafula nenge iipundi hoka aantu haya vulu oku kamutumba una taya kundathana nenge yena shoka taya longo.

Opena aantu mboka ya shitwa yena uunongo, woku honga iinima. Ohaya vulu oku honga iitaafula, hoka aantu taya vulu oku tendeka uuyaha wa wo ngele taya li nenge oku honga iipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba ngele ya vulwa.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka kaantu. Ohayi vulu okufuta iipangelo uuna omuntu a kwatiwa kuuvu wontumba nenge iikulya mbyoka hayi vulu okuliwa, opo omuntu a kale nuukolele.

Iimaliwa ohayi longithwa iinima ya yooloka moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi vulu oku futa oosikola, opo aantu ya ye kosikola, ya vule hwepopaleka oonkalamwenyo dhawo nenge oku landa iinima ngaashi iikulya, iikutu niinima yilwe.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kala omutumba uuna taya kundathana, taya li nenge yena shoka taya longo ohayi vulu okukala yaningwa miinima yayooloka ngaashi okukala yaningwa miilapi nenge miiti.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu kehe esiku, opoya vule oku landa oompumbwe dhawo ngashi oothewa dhoku ikosha, opo ya vule oku kala yoopala nenge oku landa iikulya mbyoka haya vulu okulya.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji ngoka gomainyanyudho, hoka aantu ha ya vulu okuya uuna ye li mefudho nenge aatalelipo mboka ha yeya moshilongo shetu. Oku tala iinima mbyoka yi li moshilongo shetu, oha ya vulu oku kala momahala ngaka.

Aantu nelalakono lyo kuninga iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ngaashi iikulya nenge iikutu ohaya vulu okutota oongeshefa dha yooloka, ngaashi ongeshefa ndjoka yoku landitha iikutu opo yavule okumonamo iiyemo yawo mbyoka.

Aantu oyendji nelalakano lyoku mona iimaliwa opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo dhakehe esiku, ohaa toto oongeshefa dha yoloka ngaashi ongeshefa ndjoka yoku landitha oongaku nenge oku landitha omapaya.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba uuna taya kundathana nenge yena shoka taya longo ohayi vulu okukala yaningwa miinima yayooloka opena yimwe mbyoka hayi kala yahongwa miipilangi po opena mbyoka hayi kala yaningwa miilapi.

Aabtu oyendji mongashingeyi ohaya kongo omikalo odhindji ndhono yena okulongitha ya mone oshimaliwa ngaashi okulanditha oohema ndhoka gadhi kala dhina omalwalwa ga yooloka.

Iimaliwa ohatu vulu oku yi longitha moonkalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku ohatu vulu oku landa iikulya mbyoka hatu li opo tu vule oku kala nuukolele, nenge oku landa iikutu mbyoka hayi tu keelele kuutalala.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iinima yayooloka okuza miiti, ohaya vulu okuhongamo iitaafula mbyoka hayi vulu oku tentekwa iikulya.

Kehe omuntu mongashingeyi okwa pumbwa iimaliwa, opo a vule okulanda oompumbwe dhe dha kehe esiku. Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha okulanda iikulya mbyoka hatu li, opo tu kale tu na uukolele.

Aantu oyendji nelalakanolyoku ninga iimaliwa, opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo ngashi iikulya. Ohaya vulu oku tota oongeshefa, ngashi ongeshefa ndjoka yoku landitha iikutu, mbyoka hayi kalayina omalwaala ga yooloka.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngaashi iikulya, ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi dhokulanditha oombiga ndhoka aantu haya landa ya kateleke mo.

Aantu oyendji nelalakano lyokumona iimaliwa opo yavule okulanda oompumbwe dhawo dhakehesiku ngaashi iikulya, ohaya vulu okulanditha iinima yayooloka ngaashi, okulanditha iiyata mbyoka aantu hayeya yalande.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya nenge iikunwa ohaya toto oongeshefa dhayooloka, ngaashi ndjoka yokulanditha iikulya mbyoka yapya moka aantu haye ya, yo taya landa iikulya yawo.

Aantu ya yooloka oye na uunongo wa yooloka. Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iinima okuza miiti. Ohaya vulu okuhonga iitaafula nenge okuhonga mo iipundi mbyoka haya landitha.

Mongashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa yokulanda oompumbwe dhe dhakehe esiku, onkene ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi ndjoka dhokulanditha oongaku , omapaya nenge oohema.

Aantu yayooloka oyena uunongo wayooloka. Opuna aantu mboka yena uunongo woku honga iinima yayooloka okuza miiti. Ohaya vulu okuhonga oombete, hoka haku vulu okulalwa uuna omuntu a vulwa.

Aantu nelalakono lyo kuninga iimaliwa yo kulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngaashi iikulya noombindja. Ohaa vulu okutota oongeshefa dha yooloka ngaashi yoku landitha oombiga dhoka aantu haa landa opo yaka telekelemo.

Momagumbo oha mu adhika ondunda yoku lala, moka hamu kala mu na ombete hoka omuntu ha vulu oku kothela uuna a vulwa, mo oha mu kala mu na niipundi hoka omuntu ha vulu oku kantumba, uuna e na shoka ta longo.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dha yooloka ohtu vulu okuyi longitha okulanda ombindja ndjoka hayi vulu okutu kwathela muutalala.

Mongaashingeyi opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iinima ya yooloka okuza miiti. Ohaya hongo iipundi mbyoka hayi landwa kaantu yo mboka taa hongo etaa vulu okumona mo iimaliwa yawo.

Mongaashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa, opo a vule oku landa oompumbwe dhe dha kehe esiku. Iimaliwa oha tu vulu oku yi longitha oku landa oombundja, ndhoka hadhi tu keelele kuutalala, nenge oku landa iikulya, opo tu kale tu na uukolele.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kee esiku. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda iikulya, opo tu kale tu na uukolele nenge okulanda oombindja, opo tu ikelele kuutalala.

Opuna aantu mboka yena uunongo wayooloka, ngaashi mboka wokuhonga iinima okuza miiti. Ohaya vulu okuhongamo iipundi hoka hatu kuutumba uuna twavulwa nenge iitaafula.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dhayooloka moonkalamwenyo dhetu dhakehe esiku. Ohatu vulu okuyi longitha okulanda oombindja dhoka hadhi tukeelele kuutalala nenge okulanda iikulya mbyoka hayi tukaleke nuukolele.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kala omutumba uuna taya kundathana nookuume kawo, tayali nenge yena shoka taya longo. Ohayi vulu oku kala ya ningwa miinima ya yooloka ngaashi miilapi, nenge okukala ya ningwa miiti.

Iimaliwa ohai longithwa komuntu kehe monkalamweyo ye ya kehe esiku. Ohayi vulu ikulanda iikulya mbyoka hayi vulu okuliwa kaantu, opo ya vule okukala muukolele nenge okulanda iikutu mbyoka hayi vulu kuzaliwa, opo omuntu a ikelele kuutalala.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa komuntu kehe kehe esiku. Ohatu vulu okuyi longitha okulanda iikulya, mbyoka hatu li opo tukale tuna uukolele, nenge okulanda oombindja, ndhoka hadhi tu keelele kuutalala.

Aantu ya yooloka ohaya toto oongeshefa dha yooloka dhoku monamo iimaliwa, opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo. Ohaya vulu okutota ongeshefa ngaashi yokulanditha uundjato mboka hawu kala wumwe uutiligane, wo wumwe uuludhe.

Iimaliwa ohatu yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu . Ohatu vulu oku yi longitha okulanda iikulya mbyoka hatuvulu okulya opo twi ikaleke nuukolele nenge oku landa oombindja ndhoka hatuzala.

IiIimaliwa hayi vulu oku longithwa moonkalamwenyo dhaantu kehe esiku, oku landa iikulya mbyoka aantu haya vulu okulya opo ya kale nuukolele nenge oku futa oosikola, yo ohayi vulu nokufuta iipangelo, una omuntu ke iyuvite.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhaantu dha kehe esiku. Ohayi vulu oku longithwa oku landa iikulya nengevoku landa iikutu mbyoka aantu haya zala uuna yu uvite uutalala.

Monema kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa opo avule okulanda oompumbwe dhe dhakehe esiku ngaashi iikulya opo iikaleke nuukolele nenge iikutu opo azale nenge iikelele kuutala.

Opuna aantu mboka yena uunongo woku ninga iinima ya yooloka. Opuna mboka yena uunongo woku honga iitafula nenge iipundi okuza miiti. Kiitafula huno ohatu vulu oku tentekako uuyaha wetu una tatu li, nenge iitafula huno ohatu vuku oku shangelako

Uuna omuntu ta kundathana nookuume ke, e na shoka ta longo nenge ta li oha vulu okukala a kuutumba kiipundi. Iipundi mbino ohayi kala ya ningwa miinima ya yooloka. Opu na mbyoka hayi kala ya hongwa miipilangi nenge mbyoka hayi kala ya ningwa niilapi.

Aantu nelalakano lyokumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dhakehesiku, okuna oongeshefa moka hamu landithwa iikunwa yayooloka niikulya.

Aantu wongashingeyi oya pumbwa iimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo onkene ohaya vulu okutota po oositola moka haya landitha iinima ya yooloka yo ya vule okumona mo iimaliwa.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo iimaliwa ya yooloka. Otu na mo oshimaliwa shaNamibia o200 shoka sha thaanekwa iinima ya yooloka. Tse otu na mo noshimaliwa shaNamibia 100 limwe shoka oshitiligane.

Opena oositola dhayooloka ndhoka hadhi vulu okulanditha iinima yayooloka. Opena ndhoka hadhi landitha iikulya ndyoka hayi kala pomaludhi gayooloka nohadhi vulu okulanditha iikuna hayi kala nayo pomaludhi gayooloka.

Opuna aantu mboka ye na uunongo ngaashi uunongo mboka wokuninga iitafula okuza miiti, iitafula mbino ohayi vulu okulongithwa ngele omuntu ta li nando omuntu tiilongo oha vulu okutenteka ko iinima ye.

Iimaliwa ohayi longithwa moonkalamwenyo dhaantu okulanda opumbwe dhawo ngashi okulanda oothewa dhoka havulu okulongitha okukosha iikutu yawo nenge okukosha komaluntu gawo yoyene.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iinima okuza miiti, ohaa vulu okuhongamo iitafula hoka aantu haavulu oku tentaka uuyaha wawo uuna taaali, nenge okuhonga iipundi hoka haku vulu oku katumbwa.

Iimaliwa ohatu vulu oku yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu oku yi longitha oku landa iikulya, opo tukale tuna uukolele nenge oku landa oombidja, opo tu ikelele kuutalala.

Iimaliwa oya pumbiwa kukehe gumwe monkalamwenyo ye, oshoka ohayi vulu okulongithwa okulanda oompumbwe odhindji, ngaashi okulanda iikulya opo omuntu a lye, ye akala e na uukolele.

Iipundi hoka aantu haa vulu oku kantumbabu uuna taali, taa kundathana nenge yena shoka taa longa ohayi vulu okukala ya hongwa miipilangi, nenge okukala ya ningwa miilapi, yo ohayi kala yina omalwaala gayooloka, opuna iipundi mbyoka hayi kala iitokele yo yimwe ohayi vulu okukala iiludhe.

Iimaliwa ohatu vulu oku yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu ngaashi okulanda oombindja ndhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge okulanda iikulya mbyoka hatu li, opo tu vule okukala nuukolele.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda oombindja ndhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge okulanda iikulya mbyoka hayi tu kaleke nuukolele.

Iimaliwa ohoyi longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhaantu dhakehe esiku. Ohayi vulu oku landa iikulya mbyoka aantu haya vulu oku longitha okulya nenge oku landa iikunwa.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu okwii longitha okulanda oombindja ndhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge okulanda iikutu yilwe.

Iimaliwa ohatu vulu oku yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu okulanda iikulya, opo tu vule okukala nuukolele nenge okulanda oombindja ndhoka hatu zala tu vule oku ikelela kuutalala.

Mopaife aantu ohaya kala yena iipundi yayooloka mbyoka haya vulu okukala omutumba uuna taya kundathana, taya li nenge yena shoka taya longo. Iipundi mbino ohayi vulu okukala yaningwa miipilangi nenge yaningwa miilapi.

Iimaliwa ohatu vulu oku yilongitha momikalo dhayoolokathana moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu oku yilongitha okulanda oombindja dhoka hadhi tu keelele kuutalala oshowo iikulya mbyoka hayi tu kaleke nuukolele.

Mongashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa, opo avule oku landa oompumbwe dhe, ngashi iikulya a vule okulya, opo akale ena uukolele nenge oombindja dhoka ha vulu oku zala, iikelele kutalala.

Mopaife kehe gumwe okwa pumbwa iimaliwa yokulanda oompumbwe dhe dha kehe esiku. Onkene aantu oyendji oya tota oongeshefa ngaashi dhokulanditha iipundi nenge iitaafula.

Aantu oyendji nelalakano lyoku ninga iimaliwa, opo yi ikongele oompumbwe dhawo, ohaya vulu okutota oongeshefa mono haya landitha oondjato ndhoka hadhi kala dha yooloka nenge oongaku.

Iimaliwa ohayi longithwa moonkalamwenyo dhaantu kehe esiku, ohayi vulu okufuta osikola nenge okufuta Iipangelo una omuntu akwatiwa kuuvu wontumba yo ohayi vulu nokulanda iikulya mbyoka aantu havulu okulya.

Aantu nelelakano lyokumona iisimpo yokulanda iinima ya yooloka mbyoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo ngaashi iikulya nenge iikutu, ohaya vulu okutota oongeshefa ngaashi oongeshefa yokulanditha oondjato dhimwe ohadhi kala ooshona dhimwe ohadhi kala oonene, dho dhimwe ohadhi kala oonduudhe dhimwe oontokele.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende wuuka komeho, okwa ndulukwa uushina wa yooloka, ngashi okashina hoka haka vulu oku ya lula iimaliwa. Mokashina moka oho tulamo owala iimaliwa yoye, ko taka ya lula.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ohaya vulu wo okutota po oongeshefa dha yooloka, ngaashi ndjoka yokulanditha iikulya ya pya nale, moka aantu haye ya e taya li yo e taya futu.

Mongashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa yokulanda oopumbwe dhe dha kehe esiku. Onkee aantu oha ya toto oongeshefa ngaashi ndjoka yokulanditha omapaya, oondjato nenge oongaku.

Iimaliwa ohayi longithwa moonkalamwenyo dhaantu kehe esiku, oku landa oompumbwe dhawo ngaashi iikulya mbyoka hayi vulu oku liwa opo omuntu a kale nuukolele nenge oku landa iikutu mbyoka hayi keelele omuntu kuutalala.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu okuyi longitha okulanda iikulya opo tu vule okulya tu kale tu na uukolele nemge okulanda oombindja dhokwiikelela kuutalala.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momiikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhaantu , ngashi okulanda iikulya mbyoka aantu havulu okulya nenge okufuta osikola opo aantu yavule oku hwepopaleka onkalamwenyo dhawo.

Iimaliwa oha tuvulu okwii longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu okwii longitha okulanda iikulya mbyoka hayi tukaleke nuukolele nenge okulanda iikutu mbyoka hayi tu keelele kuutalala.

Aantu ya yooloka oyena uunongo wa yooloka, opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iinima okuza momiti. Ohaya vulu okuhonga iitafula hoka aantu haya vulu okutenteka uuyaha ngele taya li, nenge okutenteka omambo gawo uuna taya ilongo opo ya mone elongo.

Aantu ya yooloka oye na uunongo wa yooloka. Opu na aantu mboka ye na uunongo woku honga iinima oku za miiti, ngaashi iipundi hoka aantu haa vulu oku kantumba nenge iitaafula, hoka aantu haa vulu oku tenteka iinima yawo.

Iimaliwa ohatu yi longitha moonkalamwenyo dhetu kehe esiku. Oha tu vulu okuyi longitha oku landa iikulya mbyoka hatu li opo tu kale nuukolele nenge oku landa iikutu mbyoka hatu zala opo tu kale twi ikelela kuutalala.

Mongaashingeyi aantu oyendji oyena oongeshefa dha yooloka ngaaashi ndjoka yoku landitha iinima ya hongwa miiti mbyoka hayi kala ya hongwa kaantu mboka yena uunongo wokuhonga .

Iimaliwa ohatu vulu oku yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda iikulya mbyoka hatu li, opo tu kale nuukolele nenge okulanda oombindja ndhoka hatu zala.

Mongashingeyi kehe gumwe okwa pumbwa iimaliwa opo a vule oku landa oompumbwe dhe dha kehe esiku, ngaashi oku landa iikulya opo a lye a kale e na uukolele nenge iikutu mbyoka tayi vulu oku keelela uutalala.

Iimaliwa ohayi logithwa momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhantu dha kehe esiku. Ohayi vulu oku landa iikulya mbyoka aantu ha ya li, nenge iikutu opo aantu ya zale yoya wape oku ikeelela kuutalala nenge komvula.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu monkalamwenyo yesiku kehe. Ohayi vulu okulanda iikutu mbyoka hayi keelele aantu kuutalala oshowo iikulya mbyono hayi tungu omalutu gaantu.

Opuna aantu mboka yena uunogo wayoloka, opuna mboka yena uunogo woku honga iinima oyindji okuza miiti. Oha vulu oku honga mo iitafula hoka aantu haya vulu oku tenteka uuyaha wayo una taya li, nenge iipundi hoka haku vulu oku kamutumbwa.

Iimaliwa oya pumbiwa kukehe gumwe monkalamwenyo ye, opo avule okulanda oompumbwe dhe. Iimaliwa ohayi vulu okufuta oosikola, nenge okufuta iipangelo uuna omuntu uuvite nayi.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa moonkalamweyo dhaantu kehe esiku. Ohayi vulu okulanda iikulya mbyoka hayi kaleke aantu nuukolele, nenge okufuta oosikola opo aantu ya vule okumona elongo.

Aantu oyendji mongashingeyi oya tota po oongeshefa dha yooloka ndhoka hadhi ya pe iimaliwa dhokulanda oompumbwe dhawo. Ohaa vulu okutota ongeshefa yokulanditha iikutu nenge yokulanditha uundjato mboka hawu kala wa yooloka.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu dhesiku kehe. Ohatu vulu oku landa oombindja dhoka hadhi tu keelele kuutalala nenge oku landa iikulya mbyoka hayi tu kaleke nuukolele.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka, moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda iikulya mbyoka hatu li, opo tu kale tu na uukolele, nenge okulanda iikutu, mbyoka ha yi tu keelele kuutalala.

Iimaliwa ohatu vulu okuyi longitha momikalo dhayoloka moonkalamwenyo dhetu dhakehe esiku. Oha tu vulu okuyi longitha oku landa oombindja dhoka hatu zala una tu uvite uutalala nenge oku landa iikulya mbyoka hatu li.

Mongaashingeyi opuna omashina ngoka haga vulu okuhonga iinima ya yooloka okuza miipilangi, ngaashi iitaafula. Aantu hayo ayeke haya vulu okuhonga paife, okuna nuushina mboka hawu hongo.

Iimaliwa oha tu yi longitha momikalo dha yooloka moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ohatu vulu oku yi longitha oku landa iikutu, opo tu kale twiikelela kuutalala nenge okulanda iikulya opo tu ikaleke nuukolele.

Iimaliwa ohayi longithwa komuntu kehe monkalamwenyo yakehe esiku. Ohayi vulu okulongithwa iinima ngaashi: okufuta oosikola dhaantu, opo ya vule okuhwepopaleka oonkalamwenyo dhawo nenge okulanda iikulya nenge ohayi vulu nokulanda iikutu.